Ab book bu tuddu di african child xale bu goor rang si book bi.

Fukak bena xale yu góor , yu sol mbub bu xonho ñu ngi taxaw lonxo.

Ab douch bu weex, ab dameykaaykama ak suw ak luñuy sangoo.

Nyatti waxambaané yu góor, ak benna xalé, taxaw se boori géj tiye ay jën.

Ap waxa'mbani bu sol xaptan bu wèèx ak soxnam ma ngi sol dagit bu wèèx gayi ñu ngi taxaw lonko.

Ab jegain bu ñuul mu ngi sol mubu bu vert ak white mu ngi teye xalé bu góor muge taxaw de ree.

Ab jànq mungi leetu ab kondurow yu set, té mun ko leetu ab pof ñu ngi dajaloo ci digg boppu bi.

Ab càng bu xees , mu gi toog togay jekk , mu ngi sol robb bu nete ak xonko mngi tier bab baag bu xonxo mu ngi sol ay takaay.

ay moto nu ngay daw ci tali bi ab taxi bu nete ak veert ab mëto bu domital ak ab trook

Ap chu lañ togg, def ko ci castulor. Chu bi mu ngi am kong, mu ngi am bangga, mu ngi am nyambi, mu ngi am kanni ak batanse yeppa ngi tëmb ak diiwtiir bi.

Amb lampipol bou àndak lamp nekkakci kana mi rker bi nak ab ker ba fontla lampipo bi nak mougui am gexte colar.

Ñenneent jigéen ñungi tahaw nag ci biir géej bi, ay wahambane yu góor ñung ci biir gaal bi am meh mbaal.

Jurom ñetti pa ñugi ci ron mbarr nu ñgi nak di jotalanteh ay kadu.

ay nita ngi taxaw ci biir nit ñi ñu ngi am ñetti waxambaa ne ñaar yi ngi taxaw kenn kaan ci welo yene ñaar yiñu am nag mooy ay jank yu wacc exool ak beneen jigéer mu taxaw nag di ab ndigam.

ab jànx bu njool te xees ningi taxaw na ti ab poptabal mu ngit yi ab ndigam te robb bum sol xanxula ak

Ap ekol, ap ekol bu wèèx. Mugii am nak ay waxu'mbani ak ay xalèh yu gór ak yu gigeen yu dem jangii.

Ab waxam baane bu góor njool ñuul la ngit taxaw ak soxnaam soxnam ci nag mogi xawa gaat tax xees waxam banne bi ak soxnaam ci nag ñu ngit xaw teewan tiyeh wante loxo.

Ab pataat, ab pataat bu nekk si palat bu weex, pataat ba kat, pataat bu baxal la bam nyor xommu, tenak xoli wunjko

ab wañ bu weex teweexu tall wañ bi kat am na ay foute kaay am na rodino te yit am na ay tast loor lu tokk

Ñaari silipàs, silipàs yi kat yu ay janxa la, teh mu ngi am kulor bu xonxu.

ab poktabl, poktabl bi hep ay loho kotiyee, poktaabl bi teyit ma ngi am kulóor bu doomitaal.

Ab néeg, ab nèeg bu am kat ay sajaada, am tele, ta yit am ventilatër ak ay lamp yu leer nañ.

Ab néeg, ab nèeg bu weex. Nèeg bi kat mungi am ay lal, ngegenaay, lamp yu leer nañe ,ak tele, ak furige, ak ay rido.

Ay jigéen naga xale yu taxaw mboolo jigéeni kat am na ku nu jiki ay kuur am nañu citi islan ay doom amnako ci taxaw nak tie ndiggam axley nag am naku cigi kuur am na ñu citi ay gën ac am nañu taxaw di xool

Ay xale yu toog ci jàngeekaay xaley katangi toog naar yu jigeen nugi ikiti chen ay loxo beneen xale bu goor ragi toog ti deg lu.

Ab moos bu am koloor bi ñooy akk bu brown. Moos bi kate ni te xaw ak ay potam yora fet.

Ay xalèh, xalèh yi kat ñu ngi tóóg ci salli jangèè kai. Benna gigeen ak benna gór ñu ngi taxaw di wax.